Enho motoka nhenhe eliku emipira mingi era nga giri mu langi ndhirugavu, eriku langi ndheru, eri kulugudho lwa kolansi.

Kino kimuli era nga kilimu elangi dha mirundi ebili. Kilimu elangi endheru, kya baamu elangi endhirugavu. Kyabaamu endhoki.

Endhuki eri ku kimuli, kilimu e langi ya kyenvu n'elangi endheru. Enduki erimu langi ibiri, erimu yonha e langi eya kyenvu yabaamu langi endirugavu.

Omusaadha ali ku silingisa egaali. Yetiise amatupa ku gaali ye ali ku silingisa.

Omwana agemye e kyenhandha nhi mwinhe amwemereire ku einhuma ghe , balikumpi nhe nhaanda

Ghaligho eisubi elya kala. Mulimu omuti, guliku ebikoola bya kiragala.

Wano waliwo ekizimbe ekye' nkokoto wabawo ebigoma bye bakola mu seminti. Saidi ere eriyo enaandha enene

Omusaadha ali ku lyaato agemye enkasi. Mumaiso yali kugya waliyo enhumba. Mwenhe ali mulyaato ku maadhi.

Enho ndhuki eri ku kimuli, endhuki erimu elangi endhirugavu yabamu elangi eya kyenvu. Ekimuli kyonha kyonha kisabeinhe elangi ya kyenvu.

Eno kanisa bajiserekesa ebyuma. Waigulu wayo kuliku omusalaba. Mabali gayo kuliku... ghaliwo emiti

Abazanhi bo mupira bali kugulwanhira, abandhi bali kwitaka, bali mumpale endhirugavu na masaati aga bululu.

Empiso inhingi badikunganikiza ghalala. Dhirimu elangi eya kisayi, dhabamu elangi enderu

Entebe eri kwitaka. Kwotiama kuliku elangi eya kiragala. Ku kisenge kuliku elangi eya kitakataka

Abalenzi bali ku pikipiki bava kunonha maadhi bali kuvuga epikipiki, bali muluguudo olweitaka ghaligho nhe motoka mu maiso gaibwe.

Banho abaana bali kulumuka misindhe. Ghaligho abandhi kumabali abali kubaghagira, ghaligho amayumba maserekese mabaati aga kisitaka.

Luno luguudo. Mumabali lwago luliku emiti egye bisansa. Kuliku emiti egyitali gya bisansa egye nsaga

Kinho kibira kya miti giri mulangi ya kiragala ghagati ghagyo ghaligho amaka, ghaliwo enhumba iibiri nga badhiserekesa amabati meru ghaligho nho luguudo olweitaka.

Ghaligho enhumba ibili. Eyindhi nserekese mabaati. Eyindhi nserekese isubi, nga bagizimbisa, itaka nha miti. Ghaligho ebidhomola.

Bano abavubuka bali kusika ekitimba mu naandha nga bakiza kulubalama olwe naandha. Bali bana bali kukisika era nga ebire bikoze elangi ya bululu

Ensolo diri kuzaanhira mu maadhi. Ensolo nnhingi. Dha langi ndirugavu